Hore leso walugo ɗo ɓari ha ɓandu woldrol.

Ɗo bo ɗum sufainaji ɓeɗo naftira be mai ha firtugo inji, mota, ko kosongal mota, be ko nandi be majum.

Feho petel. Ɓe ɗo naftira bei mai haa huɓɓurgo turaren wuta haa nder sudu.

Koromje jonde ɗuɗɗi ha do lawol.

Gorko ɗo dari ɓorni gaare daneejum hufneere boɗeejum be paɗe ɓaleje.

Ɓikkon perpetel, ha makaranta ɓedo biɗda computaji.

Bop ha nder kwali ɓe do chaja ɗum, nden be ɓila hander sudu ɓe huɓɓa yite mai haskina ma sudu laaɓa.

Bingel debbo be gaasa juɗɗum, o ɗo waɗi oldi haa daande maako, be faa'andu haa yeeso maako.

Fuldebbo ɗo jooɗi haa hunduko sudu, debbo fere ɗo ɓawo maako, oɗo sanya riga, o ɗo waɗi gele boɗejum, o ɗo haɓɓi ɗankwali ɓaleejum, ɗo wadi yeri ha noppi maako.

faandu gas, je be wadirta welda be mai.

Jarka ɗiɗi ɗo dari ha hunduko dammugal goɗɗo ɗo jogi keke maako ɗo vakki booro ɓaleje ɗo fadi paɗe daneje ɗo ɓorni riga kolo zargina.

Agoogo ɗo habɓi haa juuɗe goɗɗo, ɓe ɗo naftira ɗum haa laarugo wakkati.

Paɗe fadɗugo ɓorne mɓaleeje.

Ngeesa ɓe ɗo aawi awre fuɗi ɗo holli ɓokko bokko.

Rimod on ɗo be ɗo naftira be majum ha hubugo tivi beddugo volum yarugo chanal a yiɗi be ustugo volum be do vo’ina setin tv be mai.

Himɓeji ɗuɗɓe, woɓɓe ɗo borni suudji, luttuɓe himɓe bo ɗo ɓamti juɗe.

Ɓingel debbo ɗo ɓorni uniform, himar danejum, riga ndiyam zargina, gudel ɓalejum, o ɗo vakki boro boɗejum.

Awara, kusel, be citta. Ha sera mai bo kaakel ndiyam sha'i be kofi yargo.

Flaks ɗo dari. Ɓe ɗo naftira be maajum waɗa gaari ha nder, ko shayi, ko ndiyam gulɗam.

Lekki moɗugo be paliman ɗo joɗi.

Gorko ɗo ɓorni riga be gaare, ha gaare may wodi xubi.

Tattase be tumatur be tinngere ɓeɗon naftira be mai ha waɗugo hako sitiwu.

Jamɗe sufaina, ɓeɗo naftira be mai ha firtugo mashinji, motaji, ko jenaretoji.

Yonnde saare, be dammugal mannga.

Tankin lowugo ndiyam ɓeɗo ɓili hadow mahol, ɓeɗo naftira be mai ɓeresa ndiyam.

Oldi kosɗe roɓe ɗo faunira be majum ha haɓɓugo ha kosde.

Nyebban wujugo je ɓikkon perpeton.

Panke on ɗo, ɓeɗo sa’ a haa nder nyebbam, panke hunde nyaamugo on ɓe ɗo waɗiraɗum bee fulaawa be suka.

Maasa be ndiyam kolce ha nder paranti, ɓe ɗo nyaama to´a ɗon nana veelo koo suno.

Leemuji doh habbi nder raaga.

Saare manga ɗo dou nyiɓugo, be kataakoji ha ɓandu saare man.

Leeso walugo ɗo ve’iti be’ete daneje be pilo danejum.

Paalo be koromje, labuleeji winndo may ɗo maɓɓiti, ndaa fanka ɗiɗi ɗo dari, haa dow kala korowal fu, woodi pilo.

Koromje jooɗugo, ɓe ɗo naftira be maajum ɓe jooɗira, haa ɓaawo may bo, woodi tayaaji, be goɗɗo feere ɗo dari, haa sera may, ɓorni riigawol manngol.

Na'i boɗeji ha nder ladde, gotel ɗo wali.

Almakaci. Ɓe ɗo naftira be almakaci on haa taurgo yadi lince.

Oldi daande, yeri noppi, be aworworo juuɗe. Rooɓe ɗo naftira be mai ngam fawniro.

Fara balejum. Ha ɗow bafe, gene bokko-bokko. ha nɗer laɗɗe.

Himɓe ɗiɗi ɗo dari ɓorni limse iri gotel, hifnere iri gotel. Goto ɗo haɓɓi hundi ha jude mako.

Leeso walugo be piloji.

Korwal manga be piloji ɗiɗi, ɓe keke ha sera mai.

Akwaatiji boɗejum, be ɓaleejum ɓaawo mai ɗon boro perpetel ɓe ɗo naftira be mai haa wadugo limse.

Dammugal manga ɗo penti daneejum, haa ɓanɗu mahol saare, yonde saare mai be geene.

Koromje jonde mauɗi, ha pelel waɗugo ɗi.

Pellel sorugo lekki, be tufugo bate, to goɗɗo satai.

Bingel ɗeɓɓo ɗo fauni haɓɓi gasa mako ɗari ha caka hore, ɗo ɓorni kare perpetel ɗo nangi ke'si.

Gasa juɗɗum ɓalejum ha hore debbo ɗo waɗi yeri ha noppi mako.

Ɓinngel gorko ɗo dari ɓorni limse ha sera laawol, ɗo jogi faandu ha juuɗe maako.

Tebul on ɗo ɓo je fiyuga gem tebul tanis.

Ɓingel debbo ɗo ɓorni kare boɗejum ɗo mori gaasa juɗɗum.

Hore leeso ɗo ɓari ha ɓandu woɗɗo.

Ɓingel debbo ɗo ɓorni kare boɗejum ɗo waɗi sarka ha dande mako beyeri, oɗo vo’ini gasa mako wali heryeso, reta bo waliri seraa, oɗo walti hokkiti ɓawo ha hoto gotel mai bo.

Kada on ɗo himɓe fere ɗo wurna ɗum ɓeɗo resa ɗum nder zu, ɗo waɗa rayuwa majum ha nder ndiyam ɗo waɗa bo ha dow leddi.

Fada ardiɗo leddi be ummatore mako.

Debbo ha salun mori morɗi juɗɗi ɗo joɗi.

Yeri noppi, goɗɗo do jogi ha dow koli maako.

Ɓikkon ɗo jooɗi, ɓe ɗo janngina ɓe haa nder kilas, alluha ɓaleejum ɗo ɓaawo maɓɓe.

Ɓingel debbo ɗo havborni kare juɗde, ɗo zani lalle ha juɗe mako, ɗo habbit agogo o ɗo waɗi kalagaje.

Ɓingel debbo ɗo haɓɓi gudel, ɗo ɓorni riga petel, oɗo dilla ha caka fattude, hore mere. Nda luttu ɓe jama'aje bo ko moi jo fu ɗo huwa kugal mako.

Mase be bakuru ha nder paranti.

Pulaya ɓe ɗo naftira be mai ha nangugo boggi hite lantarki.

Dammugal sare manga, be nonde balejum be tobbe danejum.

Hore leeso katako. Ɗo fauni joɗi kafinta.

Ɗo ɗo ɗum ngoiva, ngoiva be baafe muɗum ɗum ɗo fuɗa on ha leggal, ɓe ɗo nyama.

Koolii goɗɗoo ɗo waɗi halagaare.

Rediyo spika, ɓeɗo naftira be majum ha nanugo sautu, ɓeɗo nangira rediyo be mai, ɓeɗo waɗa memori kad naftira.

Hore leeso waalugo. Be katako ɓe waɗiri. Ɗo ɓari ha ɓandu wodrob.

Hore leeso manga katako be durowaji hasera mai be wodroha bawo mai.